Haysan qase nu beyishin gamo duguza woyko gamo woga mayo mayidinne yelagatinne callati duma duma quma qommo issippe siiqo mizaysanne upaysizaysa besees.

Daro asay shiiqidinne issi dalga balen uttidaysanne ha baleza gidora issi makinay imatha ase ekidinne helizaysa besses

Hayssani qassekka dalgga bessan zokko woykko hayssa dildiye amarathora gizayssa zokko bolla duge eqidi daro Asati xelletees.kummeththan asati dunguza qopenne dunguza maayo maayidi eqidi de'etees.

Hayissan nuu be'ishshinn hashshu salo sa'a deththanni woyikko alame deththa gakkideta salo gufanththo qama deththas gakkideta Giza xuufe bee sinththanikka woththidi asati uttida .

hayssan qasseka duulatas cora asati macatinne attumati shiiqidi duulata kaalethiza urappe woykko duulata kaalethizadeppe keiza qofa ezigizayssanne mastawesha oyqqiza

gaammo dere asay gaammo dunguza maydi laxa naa woykko gaabekka walakki maydinne xambaro be sinthen essidinne tobetetha bolla woykko haasaya bolla deizayssa bessee

hayssani qasseka gitta keeththe karen tukkey ayfe tukke hayssi sawiza tukkezi pentishe dees ha tukeza pentisashe issi iddiya de7ishin lanqera uttida macati kaa7ishe dizayssa bessees.

hayssa nu beyishin duge baggara woykko hadirsa baggara keehi lo7iza keeththey dhoqugi ooththetti dizayssanne gadey omarsa wode gididayssa bessees hayssi qasseka pude baggara.

Hayssan qasse gamma dunguza keehi gitatida sharbe sinthera mici woththidinne asati ufayettizayssanne bekawo dooros giigettizayssa nuna qoncen bessees

hayssan qasseka pooliseti ichachu pooliseti sinthen deettes issi niya izeta giddofe macana gidishin dumma dumma marajata be waraqata bolla xaafishe izeti issipe tobizayssa bessees

Hayssani qasseka gita keeththey dees ha gita keeththetikka kumeth pooqe keeththekko iza giddon lo'iza mithati aadhdhi aadhdhidi de'ettes he mithatikka keehi cili lokko.

Heedzdzu asati pude simmidinne eqqida harati qasseka mithara oytethetidi ogera oytetheti ooththettida keeththen uttidi ha xeellettes giddora makinay aadhdhidi bizayssa bess.

Hayssa bessan ta beyishin duge baggara woykko adirsa baggaranne oshachcha baggara keehi kifiley dariza lo'o keeththey dees ha keeththazas gede sinthe baggara mithi woratho giidi dees ha mithaza oge gede asati aadhdhi.

issi maca daara ba binana qanxidara bizhaama masatisadanne gammo dunguza ma7idara gita keeththe sinthera ha simmada eqqidayssa dalgan bessees

Hayissan qasekka zoone bolla dhoqa deththay imetida woyikko haki tamarida adey ba duna bolla mayikke woththid qofa imishshe des

Hayssan qasseka lo'o asati,keehi xeelanas lo'za asatinne lo'iza keethi de'ees. Ha keetheza giddon uttidine asati tobbe bolla de'izaysa woyko duulata bolla de'izayssa besees.

Hayssan paydon cora asati keehi ezgishe be tobbe tobbishenne duulata bolla izeti de'izaysa qonccisidinne bessees.

hayssan qasseka issi lo7iza addey uttidinne mayke be sinthen woththidi haasayishe dizayssanne gammo dunguza may7dinne gammo derebe gididayssa izi qoncisizayssa bessees

Hayssan qasseka gaammo dere asati issi addarasha woykko dalga kifilen geli uttidinne duulata ooththizayssa bessees ha duulatazan uttida asatikka gaammo dunguzanne salo samay madha.

hayssan aarese addey huphe bo'atidi ekkizayssi cengursa dhoqisiza miisha woykko mayke be duuna bolla woththidi ha nuna xeellizayssa bessees.

Issi maatappene miththape keexetida keethe caala ekkidara dawus. Ha keethay karen inda uttadane gozda qoodhen qachchada ha xeelashe dawuse. Addey qasseka waraqata kushen oykidi ha be'ishe dees.

Hayasani shuchi dees keeletidi. Shuchazza guyera qasseka gezetho haysa gaxxaretho keshay dees. Lasha geetetizaysi. Shuchaza bolla asati utidinne issay issa silka be'izaysa besees.

solloy lo7iza saanen aadhdhidinne ha solloza giddon qasseka dumma dumma qommo woxeti qolettidi dan7o unka unka othetidays de'izaysinne solozi hara hara malken

issi keeththa asati issi keeththa asati be naytara giidinne lo7iza bessan mitha garsen kuwatti ekkizason eqqidinne de7izayssa qoncen bessees

issi naay nam7u maatanne mithan ooththettida keeththe giddo gede gelana giidi giddora bees haa7anazappe guyera qasseka lo7iza maatati hayssa zarsa maata gadhara gizayti losuku gizayti deette

ha bessan haaththay dee'es woykko dalga careti ekkiza haaththay Dee's ha haaththaza lanqen addeti silke oykki eqqidinne woratti ekkiza maatamata eqqidayssa bessees

hayssan qasse keehi lo7iza bessan issi inda beto bolla too qaxxada uttadus issi neya tukkeshe hayashe uttidayssa kushe malatay bessees lanqerakka daabboy qanxettidi

xeellanas lo'iza qeeri nayta idimmidi issi keeththa asate issa issa siiqo issa issa giddon de'iza miisha qoncisanas issa issa xeelettizayssa bessees

Hayssan qasseka aykko pootoy duwaase woykko aykko malataykka duwaase giza xuufey bollan micetidi deizayssa bessees ha bootazikka pace gididayssa.

Hayssan qasseka qanxeti qanxettidi asho qommoy uttidayssanne keeththa woykko giya keeththa gizayssa hayssi izan bayzettiza keeththeko giza malatay deees.

Hayssan qasseka giloobe woykko boota woykko bessa bessiza miishe malay dees iza bolla qasse soolare masatiza misiley de7izayssa bessees.

hayssani qasseka arma masatizayssi dees ha armaza garseni qasseka maatanne mithati lo7iza lo7iza miishatinne lanqera silke dawalishe beettiza malata malay de7izayssa

issi inda ha simmadanne manaxire ba ayfen wothada sharbe woykko goosen bena shiishsha be huphe kammada kumetha mayo mayada eqqidayssa bessees

hayssan qasse heedzdzu gita gita asati deettes ha gita gita asatas huphe bollara iriportere gizayssi ingilizethon xaafettidi dees ha xuufezikka qasseka iriportere guussi

hayssan qasseka booththa may7o may7dinne gita keeththe sinthin eqqidinne heedzdzu macasati yexizadagi mayke oykkidi deettes harati qasseka hadirsa bagganne oshacha bagga giidi eqqi

Issi timirten haakida adde be sinththen maxafe woyko waraqata wotidinne lanqera bandira essidinne woyko kaqidi kiita asas aatizaysa besesses.

Hayisan qaseka topheya eletirike hayile eqo deninete woyiko sarotethas gidine topheya ayisizaysape keziza memereya beses

Haysan qaseka maburate pole woy koronte pole masatizaysa bolla koronte shoboti xafetidi ducafe huphe gakanaw guyezi dhumi ekizaysa beses

Hayssan qasseka issi addedayssi kushe qanxo shurabe may7dinne ha nukko simmidi issi miishe bees gelidayssa ha nuna bessizayssanne kushen malatizayssa bessees.

hayssan ta beyishin ogey ooththetishi dees ogeza lanqera keexettidi wurida keeththeti caala keeththeti deettes ogezas lanqera qasseka asi eqqidasura pooley woykko mabrate poole

hayssan qasseka dalga kifile giddon woykko dalga meeda masatizayssa giddon issi gita keeththey deizayssa bessees ha keeththaza guyerakka salo madha qalamey de7iza keeththe bessees

Hayssan qasseka musilime ammano masatiza asati caala caala asati be kushen alanga oykkidi booththa may7o may7dinne qoobe woththidinne issi bessan dubbushishenne tobetishe de7eettes.

Hayisan qaseka hashu lo'ora yideta giza xupeyi bollan de'es iza garisera inida orida ekizara motore sinithi adha eqidayisa beses

Hyssan gitta gtta asatti gitta xarphezze bentta sinthan wothiddi dawtarrenne dosserra dizza misha wothidi tobettidayssa besses.

Hayssan qasseka abyssinia gizayssi hu'e bolla abyssinia ameen gizayssi hu'e bolla de'es addezi pude xuufiyo kushen malatidi besiizaro nuna ha xeelidi besees.

Hayssan issi mishiriya kooshe woykko cengurssa dhoqqisiza hayssa ingilizethon mayke giza miishshaza ba duunan woththadanne dere ha simma xeelladanne hasa'a bolla dizayssa bessees.

Hayssan hadirssa baggaraa toophiya qalamee de7izayssa toophiya banddira qalameera diza banddira oshachcha baggara qassikka hara bankkezoyssa masathiza banddira woththidinne caala aaway cora mayke be sinthan.

Haysi nu beyoshini ministry of finance gidi ingilizathon xaafetiday ganzaba ministere gidi qase nu gamothon xaafetifaysi armay betizaysa besses

hayssani qasseka daro kuntale kumidi qasheti qasheti uttida miishati deettes gadezi oge bollakko jarkanetikka caanettidi deettes hara hara miishati kartonera kumeth qashetidi dizayssanne kaamey deizayssa

hayssan qasseka dereseynne imonne eko meqemeta giza xuufe xaafidinne wothidettes ha xuufeza garsera qasseka kafo masatiza misiley beyizayssa bessees

Ichachuppe bolla gidida asati issi bessan shiiqidi uttida ha uttida asatappe issi macasiya guye xeellawus haratikka aadhdhi aadhdhi guye xeellishe tukke uyizayssa bessees.

hayssa nu beyishin daro asati booththa may7o may7dinne ha simmidinne kushe denthidinne elle7elle yizayssa guyerakka eesotidi hara asati yizayssa bessees

Hayssan ta beyishin qasseka awaashe banke giza xuufey garsira dees huphe bollaka dees qasseka he bankeza giddon dumma dumma maashineti biiza maashineti.

hayssan qasseka kuwattidi eqqiza bessa keeththe karen issi lo'oy lo'iza keeththe karen lo'iza oydeti deettes oydeta sinthenka lo'o xaraphetinne lanqen mitha lo'oti dizayssa bessees

Hayssan qasseka issi kifile giddon cuga usuppuna gizayssi girgida bolla pude dees asati beyssan beyssan be komputere be sinthen buzon buzon woththidinne xinatizayssa bessees

hayssan beishin qasseka issi attuma nay dees be silke xam7ishe silka xeellonta ha nuna xeellidi miicishe deizayssa bessees

Hano metoy gakishin eson gaka ekiza makinaya woyko kameya abulance getetizara issi oge bolla eqada dizaysa dalgan beses

Hayssan ta be7ishin gita ayyerey bollara woykko orphiley nu gamothon xeegishin orphiley bollara paallishe dees. Ha orphileza garssera woray dees. Gadezan worazan cuu7a masatidinne keziza miishe shaara masatiza.

hayssan qasse aykko pootoykka aykko malataykka baawa giza xuufey ha saledeza bolla xaafettidi de'izayssanne pace gididayssa bessees

Hayssa ni daro asati shiiqidinne issi tamay keeththe midayssada gi ekkizason tamaza toyssana giidinne tubbora haaththe izeti miiyizayssa bessees.

Hayssan daro asati woykko cora asati pooliseti shiiqidinne issi gina mayo be woga may7o may7idi macaynne attumay duulata bolla uttidayssa bessees

nam7u asati oge bolla aykko qorqoro masatiza miishe xuugetishin he xuugetizayssa toyssanas tubbora haaththe qollizayssanne tamaza izeti toyssanas baaxettizayssa bessees

Hayssani qasse pooliseti karetha may'o be woga may'o mayidinne uttida ha uttidaytappe sinthera dizayssi biire be kushin oykkidinne qofa immishe tobe bolla deizayssa bessees.

Hayisan issi geta gibeyi dese he gita gibeza gidon mithi lo'o mithati gitatine detes hasinitha bagara tapela woyiko erisoti xapeti de'es

GittaGitta gitta xaripheza baa sinithani wothidi lo'o oyidde bolla uttidi issi kifile giddoni darro assati dullata tobidayissa bessesi.

Haysan Gita poogey des ha pooqe keethasi wursethan kil dhoqan asiy eqidayea beses, iza garden qase oge lanqen makinati eqidi detes

Hayssan qasekka dalgga kifile giddon keehi lo'iza keeththa giddon uuttidinne asatti duunbushsha woykko duullatta kalleththiza uurappe yoo ezgishinne akekishe de'ossonna

Haysan qaseka lo'iza keethey wodebatethan oothetidi woyko pooqe getetiza keethey dhoqu giidinne oshacha bagara eqidaysanne hadirsa bagara ogey de'izaysa besses

Issi gitta keththe woykko dhoqqa keththe keththetidayisane he keththeza karera ogey de'izayssa dalggan qoncisidi besses ha keththezasika kifile daro gididayisaka ahon besses.

Hayisan qasika tani xelishin hakamo ketha woyiko hospitale misates kethazi ha kethaza gidon duma duma osora diza gita asti shiqi eqidi tobidayisanne icho soho ketati detees

hayssan qasseka keehi lo7iza bessay dees. Keeththetikka wode batethan woykko zemnawi amarathuwara gizayssa mala wode keeththekko pooqe geetettes ha pooqeza sinthen wokkaha pashikisizamii

Keehi lo'iza dalgge oge oge gaxazikka keehippe lo'idinne yegalxettidayssa gidishin ha ogezas oshacha baggara aykkoy deenna hadirsa baggara lo'o pooqetii

Hayssi qasseka aykko misiley baawa gizayssa bessees aykko misiley baawa gizayssazikka ingilizetho doonan xaafettidi uttidayssa nuna bessees.

hayssani qasseka ichachu asati kumeththa may7o maydinne eqqida ichachatappe issi nozi issi kushe malata histidi dhoqu histidi issi biradhe bessizayssanne harati izayssa siyizayssa bessees

Hayssan qasse macati izata gallassa gidideene miicishenne kaa'ishe ufayetishe tophiya bandira dhoqu ooththidinne ha nukko simmidi yizayssa qoncen bessees.

hayssan qasseka xuufey bollara dees xuufeza garsera ichachinne zeero giza ichachu tammu quxirey dees ha quxireza garsera gita pooqey beettizayssa

Ha bessan keehippe lo7iza xeelin lo7izayssanne saaphiza woykko suphiza miisheti de7ettes ha medire keza bolla issi uray eqi uttidinne hakkidi harati uttidayssa

hayssan qasseka hayzidinne wora masatiza mith guyrades keehi daro gididayss iza sinthera ha baggara xuufe masatidinne deiza

hayssan ta beyishin lo7o gita gita asati ba sinthen lo7iza miisha xaraphe bolla woththidi ba kushe idimmidi duulata kaallishe deizayssanne duulata ezgishe deizayssa bessees

Hayssan qasseka keehi gita wodebatethan oohthetida keeththe keexettidi des ha keeththeza bollane qasseka ooratha katama giza xuufey xaafettidi dizayssa

Keehi dhoqqu giidinne keexettida issi gita keeththe guyen ha dan'o baggara xiida geetettiza miitjthi aduqi ekkidi issi barzafera giidinne keeththa kammidi eqqidayssanne keeththafe guyera maatay de'izassa

Issi addebaabay masatiza oge lanqen deiza edzdzoti ekkiza bessay dees he bessaza giddon lo'iza maatay dolidi cillidi dizayssanne aadhdhi aadhdhi mithati dizayssae.

issi keehippe gita wolqama wode zara oykettida keeththe hayssa pooqe keeththe gizayssi dees ha pooqe keeththezappe ha baggara qasseka lo7iza mithati haytha zara lo7iza mithati deettes ha mithata garsin kuwas giidi asati uttidayssa bessees

Hayssan qasseka issi lo7iza kifile giddon ooratha oyde xeellanas lo7izayssinne xaraphey aduqi eqqizayssi sinthen uttidayssa asi bayndayssa.

Hayssan qasseka keehi gita keeththey dees ha keeththaza giddonka lanqera lanqera girgida bolla lo7iza miisheti woykko lo7iza dizayneti deizayssa bessees.

hayssanta beyishin issi baggara dhoqu gi ooththettida daraja bolla daase masatiza keeththey dees ha keeththazas hadirsa soori oshachcha baggara qasseka daro mithara gidi diza worati deettes

arbamincee hospitaale giza armay de7izayssa aanne hi fidale giddon woththidi lanqen woththidi giddon miifidale woththidinne lo7iza arma nuna bessizayssa

hayssa nu be'ishin daro asati xaraphe bolla uttida ha uttida asatappe harganchay de'ees ha hargancha aawuzas som'oson aykkoy laxafeti booththa miishey diin akimeti oychizaa

hayssan gitta ukethi sinthen mashshara adhdhidi uttin issi aaway waraqata harata oyssethidinne oyddati ha uketha bathana giigettizayssa dalgan bessees.

hayssa nu beyishin gitta keehippe gitta daabboy saane giddon xaraphe bolla uttides iza bolla mashshaykka deees asati qasse daabboza qanxanafe sinthe issi macaseyda giidi waraqata oykkidi haa bessee

Hayssan keehi lo'iza gita keeththey dees ha gita keeththeza garsen ichoso woykko inda masatiza miisheti artettidi uttidayssanne iza garsene maxaafay qoletti dizayssa bessees.

Hayssan issi addey dommay de'ishin he dommaza biskilitte bolla suggidi izi he biskiliteza hamottidi kifile giddon gelana oththishe de'iza issi adey de'ees.

Haysan qaseka zarsa matada gidine ekizayis de'es izappe sinthera gede mango mithinne duma duma xida mithati de'iza qanxo oge nuna beses.

Haysan dalga ogey din ha dalga ogezas pude oshacha bagara qaseka dase masatizi kethay des ha kethaza gidon kameti zoko zaridi eqidaysa beses.

Hayssan gita keeththey dees. Ha gita keethheza karera addey haa simmidi wodhdhishe dees. Addeza sinththen boora zokko masatiza miishshey uttidayssanne ogezi woykko gadezi mela gididayssa

hayssan issi gita eqo masates woykko dirijite amarathora gizayssa masatees hayssa giddon dugeha tophiya kilile mangiste woykko dugeya tophiya kilile kawo giza xuufey diza taappillay deees

hayssa nu beyishin asati deettes asatikka ginben keexettida keeththe guyira ha nuko simmidi deettes ha simmidi de7iza asatikka harappe hara yo7o ezgizayssa bessees

Hayssan ta be7ishin wula bolla issi qorqoro wula bolla huphe borsora aykko miishe xaafetti dizayssa garsen nam7u anjettida tamareta bessiza si7iley de7ees.

hayssan qasse issi dalga gibbey dees ha dalga gibbeza giddon daasa masatisidi woykko gamothora daase masatisidinne keexettida keeththey dees ha keeththezi ziqqi gidishin pude dhoqa baggara ogezin melidi uttida

hayssan qasseka keehi gita pooqe keetxey deizayssanne he keeththeza bollara mabrate woykko koronte shu boy haakki biidayssa nuna bessees ha keeththeza bollaka xuufetii

Hayssan qasseka woratho giidi ekkizayssi maatati aduqidi xinqa maatati dolidayssi dees he maatazappe heni baggara badalay shiiqidinne doorettidayssa bessees

hayssa nu beyishin maatara mithara giidinne woratho gi buurati ekkiza bessan maagere geetettizayssa hayssa mitha qommoy qolettin qasseka asati iza lici woththidayssanne

Hayssan nu beyishin gaammo dere asay gaammo dunguza ma'idi lo'iza qoobe woththidi macaynne attumay ushacharanne hadirsara eqqidinne lo'idi beettizayssa bessees

Hayssa nam7u tamarida asati woykko gita bessan uttidayti giste qashora woykko giste mirqera diza sheemize woykko shurabe may7dinne haakime keeththa bi dhale keeththan oysha oychishe dizayssa.

Hayssan qasseka aakime woykko astamare masatizayti guzgazey hugen qoleti uttin lo'iza keeththe giddo gelidinne lanqqera ciishay de'izaso geli eqqidinne ba woga mayo may'di ee

Gammo dere asay keehi loohidaytinne tamaridayti lo7izayti eqqidinne ufayettishe issi porogirame doomethas giidinne ooththettiza sirateta woykko wogata polizayssa bessees.

Hayssan qasseka woyshen keexxettida dalga keeththe giddon asati issi miishe penge bolla eqqi xeellishenne xinatishe woykko tobetishe de7izayssa bessees

hayssan qasseka asati tophiya kushsha ministere doktere aymede abira giidinne iza giddon aaththidinne ha iza kaallishe gitta keeththe lo7izayssa giddora yizayssa bessees

Issi polisey qope wothidi be woga mayo mayidinne siti gi eqidi ha nuko xeelizaysa besses poliseska Cali ekizaysako

Hayssan qasseka issi gita away eqidinne macata qaaxoy eqqontayssanne izetizeti qasseka oothiza ooththoy lo7o gididayssa qoncisiza xuufe oykkidi nababise.

hayssan qasseka nam7u gita gita asati deettes ha nam7u gita asa asata sinthen issi asi be ooso dirsha ekkidinne he ooththoza polandiz gizayssa caaqo gelishe de7izayssa

issi poolisey karexi laxoti ekkizayssi ba qoobe woththidi ba woga may7o may7dinne xaraphe bolla be kushe woththidi ha nuna xeellizayssa bessees

Issi zo'anatho gida makina bolla woyko gakal'o medhot diza makina bolla gesho masatiza Mitha haythe woyko mata malatizaysa eqid asat canizaysa beses.

Hayssan qassekka cora asati kaamen iitta mishshata ekki ehidinne he iitta mishshataza gaaden qooletidaytta kaame giiddon caanizayssa harasso effidi xuugana giiddinne...

Daro asati eqidi detes kameka itata woyikko borata caniza kame eqidi dishini qeri nayiti kameza bola burata yeganas gizi qorizaysane hanko asati eqizi.

Hayssan qasseka heedzdzu pooliseti poolise qoobe woththidinne shuchchu gita shuchchu tookkidi ha nukko simmi eqqidayssanne gede simmidi indetikka addetikka bizayssa bessees.

hayssan qasseka asati kezidinne peyxabe kushen oykkidi oge bollafe de7iza buurata denthizayssanne issifetetha ooththoy lo7o gididayssa izeti polizayssa dalgan bessees

Qoodan daro attumati guyerakka macati giidinne gaden qolettida iitata woykko buurata peyxa oykkidinne pittizayssanne heera geeshshizayssa qoncen bessee

hayssan qasseka gitta kaame woykko aysuuze geetettizayssa bolla kuntale kunthi kunthidi issi issi miishata yelagati caanizayssanne kaame bolla ke7izayssa bessees

hayssan qasse qoodan cora asati oge bolla kezidinne ogeza giddofe buuranne koshshonta miishata pittishe issifetethan ooththizayssa dalgan bessees

Hayssan ta beyishin gita makinay dees ha gita makinazikka galal7o qalamen tiyetidi dees ha galal7o qalamen tiyeti diza makinaza miiyera eqqidinne addey lastiqe eqa oykkidinne bizayssa.

Haysan qaseka fayda mazagabeto misikre giza xufey bollara Des. Fayda Baga mizigeba woyko xafeto gizaysa woyko qociaizaysa gizays xufey betes.

Coora assati issi kifile gidoni dulata utidinne ezigezinne ba sinthan hayilandera kumetha xilo hatha wothidine issa issara tobidayissa besesi

hayssan qassekka kartta masatidinne arimay dees ha arimaza giddoni payday tophphiyas giza xuufey qassekka amaraththon xaafetti uttidayssa bessees

hayssan qasseka issi issi asati kumetha may7o may7da harati qasseka lo7iza may7ota may7dinne issi bessan eqqidinne tophiyas koshshiza miisha zoretishe deizayssa

hayssan qasseka salo samaye mala may7o may7da asati ayfen mana xireka woththidayti komputere be sinthen woththidi buzon buzon xam7izayssanne issi aaway eqqidi kaalethizayssa bessees

Hayssan nam7u asati sinthen eqqidi deettes issa issara salantishe deettes qasseka guyera doktore woykko tophiya kuushsha ministere doktore aymede abira hara asara giidinne eqqidi deettes.

hayssan qasseka issi armay deizayssanne payda gizayssi payday tophiyas gizayssi garsera deizayssanne xeellanas lo7izayssa bessees

hayssa nu beyishin payda kardey bessizayssa ha payda kardezi asas go7a immizayssanne asi be deretetha be oonatetha erissana mala

Hayssan qasseka issi inda be hu7e bollara dosin ixin gidoy attontaso xeellite gaadanne xuufe xaafada duge malata biradhen bessashe komputere xeellizayssa bessees.

Issi mishshirya ba huphphe bolla hyssa arthe giza mishshiza daadizara hayththen qirxxe deizara badala giddon eqqidayssa nuna besses.

Hayissan daliganni nuu xellishshin Gamo dere asayi duniguza sharibbe woyikko duniguza laxana bollanni kaqi woththidi basikka baa huphphes mayi uttidinne dulata kalizayisane tobizayissa besses.

Haysan qaseka daro asati gede ospun qodani gidaza asati gaamo dunguza mayid utidaysanne haara nam'u asati oshacha bagara did izetara tobizaysanne Qopa lameretizaysa ..

hayssa nii daro asati keehi loohidanne tamarida asati hadirsa baggara uttida ha baggara qasseka issi macasiya leemate woykko nu asi masobe gizayssara qurseta wothadanne tukke duuqashe dizayssa bessee

hayssan qasseka tophiya kuushsha ministere nu kawo nu dosizayssi doctore aymede abi issi macasa daarira salantidi ha asas qofa immizayssanne ufayettizayssa bessees

issi gita caalidanne huphera pulumida aaway eqqidinne gita madireke sinthen eqqidi ha haasayishinne qofa ekkishe deizayssa bessees

Hayssan qasseka hayssa nu kilile ayssiza aaway daanna kabbada xilaunay eqqidinne mayke be duuna bolla woththidinne ha qofa immizayssa bessees.

hayssan qasseka keehi dalga madirekey dees ha dalga madirekeza sinthera salo madhe medho haaththe masatiza hugeynne ciishshay deees asati qasseka pudera utti di dishin asata guyera dumma dumma qaalame bayndira

Hayssan izi bessizayssi gammo dere asay gammo dongoza bollan kaqqidi iza sinthen lo'o oyde bolla uttidi duulata bolla tobizayssa bessees ha duulatazanka daro asati shiiqida.

Daro tamaridanne loohida asati issi medireke bolla salpen eqqidayssanne huphe bolla polotika7e poolise xinate institute gizayssi de7izayssa bessees.

Haysan xeelanasi lo'za Gita keethe dani'on daro asati salfetidinne ha nuuko simidi yishe issi issi lo'iza misheta ha simidinne bootha qalamen oothetidayta xelishe...

Hayssan qasekka kumeththa mayo mayiddaytti lappun asati eeqidettes ha asata guyera lo'iza keththey de'es nam'u maca naytti giddon kushe idimidii eeqida issi macasayppe qoopa ekizayssa

hayssan qasseka xuufey dees ha xuufezikka eriso gizayssi hu7e bolla xaafettidi dees ha erisozikka kare deretas go7a immiza eriso kumethan giidiis

hayssan qasseka keehi dhoqadeetha tamaridi bida asatinne keehi eratethi aadhdhida asati issi girgida bolla xuufey din iza xeellizayssanne issifetethan izati tobizayssa be'asi

hayssan issi macasiya ba benana nam7uso shaaka qolada mayke woykko kooshe dhoqi histiza meisha ba duunason wothada haasa ashe dizayssanne lanqera bandiray izis dizayssa

Hayssan amaraathon xaafetidinne xuufey de'izayssa hakamo markka waraqata giza xuufey xaafeti de'izanne daro garssen de'iza xuufeti de'izayssa besses.

Hayssan qasseka keehi lo'o keexxettida keeththe karin hichchi licettida bessan eqqidinne issi addey daro attuma nayta woykko daro addeta as qofa immizayssanne yo.o bessizayssa.

Haysan qaseka issi adey de'es shufere manaxire wothidi hara nam'u tirafiketi makina guyepe targa woyko makinazas erisiza peyddo guyera shodizaysa beses

Hayssan nuu beyishin gedde gidida asati uuttidiinne polisetikka dettes issa issara qoopa lasmetishe tobbe bolla isti de'izayssa besses.

gitta gitta asati woykko pooliseti duge simmidinne madadan woykko issi salfen eqqidinne ogefe garse xeellizayssa bessees

hayssa ni qasse izi bessizayssi issi kaamey dees issi kaameza bolla karetha karetha may7o mayda poolise woga may7o mayda pooliseti uttidi be sinthen issi bar mele caani ekkidi gede bizayssa

hayssan qasseka dalga oge aspaltey gelonta ogera gitta asati woykkopooliseti caanettidinne guyera doya ydiza makinan caanetti gede bizayssanne izeti gede xeellizays

issi lo7iza oyde bolla nam7u pooliseti uttidinne haappe qasseka nu bagga xeellishe ha baggafe qofa ekkizayssanne akekizayssa bessees

pooliseti eqqidinne issi pooliseza poto denthizayssanne iza kababidi woykko iza yuushon izeti eqqidayssa izikka tophiya bandira may7idayssa bessees

hayssa nii qasseka issi dalga keeththey dees ha dalga keeththeza giddon issi addey xaraphe bolla waraqata woththidi xaafishe dees issi addey qasse gede simmidi cora dereta cora asa tamarsishe dees

Hayisan qaseka asati cora asati shiqidinne dulata utidayisa beses ha dulataza gidon gamo dunguza mazika utiza haratika qase gamo woga erisiza mayota mayidi.

Hayssan qaasikka aawa dayssi aykko gozddara walakettidayssa qoofe mala xeera bolla masqalay dizayssa woththidinne beni asati xoozaddeti mayiza mayo mayidi eqqides.

Hayisani qasekka nu kawoy tophphiya kusha ministere dokkitere ayimede abiy ha nuna xeelishe ha qofa nus aththizayisa daliga beesesi

Hayssan qasseka issi gita aaway huphey izetas qasseka bo7ati ekkizayti keehi lo7izayti daro mayke besinthan woththidinne kooshe woykko cengursa kessi haasayizayssa bessees.

hayssan qasseka addisaaba katama kaalethizara mishiro adanech abbebe geetettizara daro maykey izi sinthen salfetin haasa ashe dizayssa bessees

Ha bessan issi addey puute tokkidinne puuteza ha sinthe kezidi ushshizayssanne guyen daro asati akaafanne goyza miishata oykkidi puuteza tokkizayssanne haaththe ushshizayssa bessees.

Hayssa ni qasseka addeti eqqidi deettes izata giddon qeeseykka dees hayssa musilimi ammanoyoti nam'i beettettes hayssata garse metettizanne uyettiza miisheti toho garsen de'izayssa bessees

hayssan qasseka caala caala asatinne aadhdhi aadhdhidi yoga asati giddon qasse issi qeesera giidi eqqida izeta hu7e bollara kuwaase masatiza miishenne gaden uyettizanne metettiza miisheti dizayssa bessees

hayssan qasseka issi mishira de7awus ha mishiriya manaxiri ayfe bolla wothada ha ushachcha baggara bandira tophiya bandira essadanne izi sinthan qasse daro mayketi deizayssa bessees

hayssan ta beyishin issi mishireyra issi addera deettes ha macasayssi festalera issi miis miishatanne haylandera haaththe woykko zayte masatizayssa caala aaway immizay

hayssan qasse nu beyishin pude baggara woykko oshachcha baggara muuzenne wora duge baggarakka hessa mala dizaason mabirate pooletikka eqqidi woykko koronte poole eqqi dizaasora urqa giddora asati bizayssa bes

hayssan qasseka issi dalga kifile giddon woykko dalga keeththa giddon asati daro timirten haakkidayti woykko loohidayti uttidinne duulatan tobizayssa bessees

Hayssan qasseka issi addey sinthe ha aadhdhidinne puute haaththe ushshizayssanne guyen dizayti kumeth akafarakka biitta puute zagarse qolizayssanne ishalisizayssa bessees

hayssan qasseka nam7u asati issa issas qanthe zaaridi nam7atikka maxaafay oykkidi issa issara qofa laameretishenne kiita ekkishe deizayssa nam7ata guyeraka qasseka dumma dumma bayndiray deizay

Haysan qaseka nam'u asati lo'o kumetha mayo mayidi eqidayti detes eta oshicha bagara bandiray tophiya bandirayi des kushe bollaka izetas maxafe masatizaysa beses

hayssan issi kifile giddon keehi lo7iza keeththa giddon lo7o loohidanne lo7o lo7o asati gita asati eqqidinne lanqera xaraphe bolla haylande yuushi essidi ha nuna xeellishe deettes

Hayssan ta be7ishin addeti deettes. heedzdzu addeti kumetha maymaydi lo7iza addeti deettes.he addetikka issi miishe bollafe magarajja qaarizayssa bessees.

addeti daro addeti para togidinne xambaro oykkidi goddalekka kushen oykkidinne paraza adarsishe woykko laaggishe haa sibbiyizayssa bessees

Haysdan qassekka keehi lo7iza aaressa mac'c'assi daara meec'ettidi geeyida sinen ayfe tukke duuqqizayssanne harati uttidayssa bessees.

Ha bessan qasseka ogera ha simmi qanxxi aadhana giidi heedzdzu tohade kaame woykko hanno bajaje geetetizara ha yizayssanne pude baggara bajaje goomati salfetti dizayssa bessees.

Hayssa qasse ushachchanne hadirissa bagara uttidine macca naati bas koshshiza limaate bolla tobbe oothizayssanne ha tobbeza issi asi kaaleththishin harati ezggizayssa besees.

qoodan dariza asati lo7iza bessan heera haara lo7iza maatatinne lo7iza mithati deiza bessan madadan eqqidinne gittapooqe sinthen kushe idimmidi eqqidettes

hayssan nu beyishin issi kifile giddon daro oydeti deettes ha oydetappe heedzdzu oyde bolla asi deenna harata bolla uttidinne eqqidi deishin sinthen de7iza asi haasayiza haasaya kaallizays

Hayssan qasseka maske ba duuna bolla woththidi issi addey komputere xam7ishe dees harati qasseka gede simmidinne iza matara uttida addezakko simmidi xeellishe deeth

Daro asinne daro makinay salpen eqqidinne ha nuus zokko zaaridi deizayssa beyoos ha makinazappe dugenne pude baggara oge lanqera gedenne ha asati yishe deettes.

Hayssan qasseka issi gibbe giddon mithi dees ha mitha kuwaza garsen daro asati shiiqidi uttidayssanne ha baggara qass keeththa garsen eqqidinne uttidi dizayssa bessees.

Issi dalga kifile giddon uttidi tobe bessan macanayti macanaytara ha simeretidinne qanthe qanthe woththidinne tobizayssanne qofa issa issappe laamerettizayssa.

Hayssan ta beyishin dalgan qoodan qoodin wurena derey issipetethan utti dees .Ha darezi uttidaykka kuwaase bale woykko istademe geetettiza issan lanqe bolla uttidishin giddon kuwaasey ka'ettizay.

Issi adey deyis bollara kamay diza kethe masasiza ketha giddo gelidine bakushe na'muso michidine micidaysane guyera hara asatika deizaysa beses

Usupun attuma nayti isporte kaassanchati ufa'etashe issay isara oge giddon eqqidinne bena poto denththizayssa besees.

Hayssan qasseka gita daase mala guyera xiida miththanine woyshshen qeshetizayssa masatidi daasey oothetidi dees ha daaseza sinththen asati karabe baqidinne yexxizayssanne ke'izayssa bessees.

hayssan qasseka arba mince gizayssa wozna si7iley deizayssa matan addey eqqidi arba mince giza xuufe be lanqen essidi xaraphenne oyde be sinthen woththidi eqqides

issi addey gammo dunguzara malkera diza shurabe may7dinne haaththa haylasho kushen oykkidi zayzare masatiza lastiqe bolla woykko xaraphe bolla woththidi miicizayssa bessees.

Hayssan qasseka woxxateti woykko yelaga nayti ba wokaha pashikisanas giidi issi lo7iza bessan guppishenne pooto dendishe de7izayssa bessees.

Hayssan issi dalga oge bolla karetha miishe balla mala essidinne issi addey eqqidayssanne iza guyera gede simnidi daro asati bizayssa dalgan bessees.

Hayisani issi addey mashineni ha xeelidinne komipitere giddoni diza misha xeelizayisanne adeza guyera daro asati eqidinne xeelizayisa beesesi

Hayssani qasseka issi addey dees, hokkidinne waraqata xaafishe daro gashe naytanne gita asata komputeren tamarsizayssa bessees. Addezikka hokkidi xaafo boll

issi timirte keeththe masatiza kifile woykko timirte keeththa gibbe giddon daro mithati kuwas maaddizayti deettes ha mithata garsen daro asati eqqidinne uttidi dizayssa bessees

Hayssan qasseka nam'u asati bees ba'ooththisiza ooththo woga mayo may'dinne kawo dooru polisishe kawo dooriza asata suntha xaafishe deizayssa dalgan bessees.

hayssan qasseka issi inda haara gede nuus zokko zaarada uttada komputere xeellizayssa bessees pude baggara qasseka issi inda huphe bolla shaashe qachidara ha simmada xeellizayssa

qoodan daro asati macaynne attumay salfetidi eqqida ha eqqida asatappe issi macas daara kompitere xeellada izeta tamarsashenne mazagabashe woykko xaafashe de7awus duge baggara qasse

hayssan ta beyishin gita gita gita mithi dees ha gita mithaza garseni daro asi kuwan uttidinne izi ay miishas gidikkoka xaafettishe woykko mazagabettishe taran taran dizayssa bessees

Kuwaase ballen kuwase balezi xuratid Eliza besan kuwaase ka'iza atuma nayti lo'iza maliya mayidimne salpen eqi eqidaysannne izeta gidon haysabtiphiya mangiste nuni dooriza giste qachoy dizaysa beses.

Hayssani qasseka kuwasse ka'iza kuwasse kaassanchatika attuma nayti gulbatidi sinththera salfen de'etees; guyeraka qasseka zo'o maaliya xalala mayidayti eqqidi de'etees; issay isara...

Hayissan qasekka kuwase ballenni kuwase ka'ishshe issi nasi kushsheyi meqqin he kushezza lagetti gorpizayisanne minthethizayissa besses.

Hayssan qasseka dalga balen kuwase ka'iza nayti baleza giddon gelanappe sinthe asay kumethi heera haara eqqidi xeellizayssa bessees.

hayssan bollara cililo shurabe garsera qasseka galal'o qonxanne toho giddon zo'o kalthe aaththidinne attuma nayti kuwase balen eqqidayssa bessees

hayssan qasse kuwaase kaasanchati kuwaase bale gelidinne kuwaaseza kaasse doomma nafe sinthe lose kaase woykko gam'us bena minthethizayssa besse

Hayssan qasse ooththetidi wuronta buro ooththetishe diza timirte keeththa karen daro asati kuwaase balen issi issi miishati poletizayssa madadan eqqidinne xeellizayssa bessees.

Zayzayaeerara wogara gordetes qeerafe doommidi birazay doykkettes gadiskodaymadin hayssa giddon qasseka dumma dumma asati uttidinne maaliya may'idi istademey woykko kuwaase meeda karen uttidinne salpen de'izays.

hayssan kuwaase kaasanchati kuwaase bale giddon eqqidinne be kuwaase be xoonidayssa ufayssas guppizayssanne ufayettizayssa meeda giddon woykko bale giddon bessees

kuwaase kaassancha yelagati woykko attuma nayti kuwaase bale gelana gishe issa issara pooto dendizayssa qoncisees guyerakka galal ooshurabe mayda nayta

issi kuwaase kaasanchay be kuwaase xoonidinne daro goole taybisidinne simmidappe guyenii issi dhoqa eratethi woykko dhoqa azazoy de'iza uray shillimate woykko woyto he na'as

Hayssan qasseka gita bayra wothen tophiyan heedzdzu gize woykko heedzdzu wode xoonidayssa giza xuufe taarike bessizayssi garsera de'ishin addey

hayssan qasse issi faaranja woykko kare dere asa masatizay asi issi maashine haythe bolla woththidinne qoodheni madala mala woykko woytobe ekkida meisha woththidi ha xeellidi pooto dendiis

hayssan qasseka issi kuwaase balen keehi lo7idi oothettidayssan pude baggara salo mala qalamenti yettidi diza istademe woykko baleza giddon attuma nayti kuwaase marshettizayssa bessee

Hayssan qasseka kuwaase baley beettees ha kuwaase balezan kuwaase kaa,anas giidinne too kuwaases attuma nayti giigettizayssanne izeti koyro lose ooththizayssa bessees.

Hayssan qasseka kuwaase toho kuwaase kaasanchati ha simmidinne istademe woykko kuwaase balen eqqidi gulbata bolla kushe woththidi xeellizayssanne guyera daro asati uttidi beyizayssa bessees.

Hayssan qasse kuwaase balene kuwaase kaasanchati yelagati naati ekkiza attuma nayti ha simmidinne eqqidayssanne guyen harati kaayizayssa bessees.

hayssan qasseka afirka kappe gizayssi dizayssi wanca masatizayssi misiley dees ha misilezas hu7e bollarakka qasseka nam7u tammanne nam7u tammanne ichachu nam7ushanne nam7u tammann ichachu afirka

Hayssan qasse kuwaase bale dalga gididi beettizayssan kuwaase bale giddon attuma nayti toho kuwaase kaa7izayssanne issa issara kuwaase marshettizayssa bessees.

Haysan qaseka lo'iza lastiqe eqati woyko lastiqe mishati duma duma mishata mec'idi nu melatanas izan qoliko hathay duge xokana mala madiza mishati daradaretidi woyko gophetidi utidaysa.

Hayissan qassekka issi wodabeteththann oththetifs woyikko zemenawu mishshi getettiza mashineyi Desi .haa mashshinezi bollara issi mishs,he missile geliththikko ,garissera qase izza masetiyassa beses.

Hayisan qaseka adusa kebile malatizays woyiko adapitere malatizays soketera diza shupoy ichizayisanee soketeza ayiko mishe bayinayis betes

Haysan qase dumma dumma usha qommoti salfen eqidaysanne he bagane qasekka ashagetida mishati de'izaysa garserakka koka kola giza xufey de'izaysa

Haysan nu beyishn issi Adey haysa gitare getetiza kooshe imiza miisha woyko Masara oykid eqidaysa beses, ha dezasika kusheynne tohoy xalala betes.

hayssa nu beyishin biire woykko iskirto masatizayssi dumma dumma qalamen giigidayssi kokobe woykko xaasa masatizayssa giddon uttidayssa bessees

Hayssan qasseka dijithaale maththaqaa maththawuqaa aththamo hiillla giza xuufey bollara de7izayssanne garssera ingilizeththon beeththonththa xuufethi de7izayssa bessees.

Hayssan issi adde dayssi haaththe ekkidinne buro ooththettishe diza gade woykko huge haaththeza ushshizayssanne tubbo oyqqidinne eqqidayssa bessees.

dalga ogen karetha qalame xalala ooththettida saykile woykko biskilitey eqqidi pude qanxi aadhdhanaz gi giddon eqqidi dizayssa bessees ha saykileza guyerakka lo7iza mithatanne lo7iza maatati beetetes

Hayssan qasseka dhumidi ekkes gade saatey woykko wode dhumi ekkiza woden pude salo dhoqu giidinne haakkidi mabrate shubo mala woykko koronte shubo mala dizayssa bolla poo7oy beettizayssa

hayssan qasseka keehi beni wode teeppe masatizayssi ha simmidinne wode maashineda gizayssi ha simmidi uttides iza sinthen kase iradonne bolla diza paydo malaykka deees

Hayssi beni wode televishinneda gizayssi wode massara gido aggenna. issi ha wode massarazi uttidi de'izayssanne iza bolla nam"u kacey de'izayssa bessees.

Hayssa nii daro daro ayfiayfeti issi issi miishan woykko kartoone masatiza miisha bolla kormettidi deizayssanne garsera hayssa paapaya giza ayfayfe deizayssa bessees.

Hayssan qasseka kubbaya woykko kokkoppe masatiza miishen aykkoy eqqidi deizayssanne kumidi deizayssa iza giddoppe abeyba woykko ciishsha masatizay qolettizayssa bessees.

hayssan qasseka sulunge geetettizayssi nu dere gaamma wogara woyshappe ooththettiza miishe sulunge punnikko kooshe ildi qisizara zin'idayssa bessees.

Hayssan qasseka issi gita silkey uttides. Ha gita silkeza huphe bollara be simis caawata fetta giza issi ha kaasse qommoy izan diza issa besses.

Haysann qaska isiyi babure oge bala aqdes. Ogezka kehi lo'izaysa ptetr gaydasa gidishin, ha babureza bolara eye adeyi eqdi didaysa beses.

Hayssan ta beyishin kaame masatees ha kaamezikka wode batetha woykko paashinen ooththettidayssa gidish dalga ogen giddon eqqididees kaameza matan woykko kaameza giddon asi deenna.

Hayssan qasseka daro kaameti eqqidinne de'izayssa bessees. ha kaameta matarakka gita gita keeththati adussa keeththati de'izayssaka bessees.

oone simaanu keehi lo'iza bessan ayfes xeellanas malalisiza bessan lo'o lo'o makinati nam7ati ha simmidi eqqidayssanne ha makinata bolla ciishay de'izayssa

hayssan ta beyishin dalga salo masatizayssara gitta horphiley itophiyayssi woykko tophiyayssi ooththiza horphiley ha simmidinne yizayssa bessees

hayssan qasseka oge lanqen motore laaggiza uray motoreza xeelidi motorezan iitida miishey dizeenee giidi akeekizayssanne hara asati be oge gede gujjizayssa bessees

hayssa ni gasseka issi ogey dees ha ogezaykka xurattidi ekkees ogeza giddora hare caani ekkidinne haaththe kunthidinne daro tohotale caanidi nayti ehizayssa bessees

Issi dalga ogera gita baase geetettiza nam'usora wulay deiza makinazi ha nu koyizayssanne toho ogera qasseka harati gede aadhdhidi bizayssa dalgan nuna bessees.

Hayssani qasseka gitta gitta goocheti goochettidi issa issa bolla goocheti yiza makinay hanuko simmidi yizayssa bessees ha makinazi eqqidaykka aspalte bollakko.

hayssan qasseka oge hamuthas go'iza miisha wodebatethan oothetidayssan macaynne attumay tohon yedhidinne hara oykkiza miishey baynda oge laaggidi ehizayssa bessees

Hayssan qasseka abbeba massatiza woykko cishsha masatiza mishshey giddon dessi ha cishsha masatiza mishshezi aykko shubbora woykko lasstiqera oykketi diizayssa issi uray qanxxana giizayssa beses.

hayssan qasseka keehi xeellana lo7iza pooqe keeththey dees ha pooqe keeththeza bollan xuufey amarathon xaafettidi de7izayssa nuna bessees

Hayssan issi dalga kifile giddon girgidara oyketidinne maske duuna bolla tuccidi heedzdzu asati eqqida haara simmidi qasseka heedzdzu asati xeellishenne pude kifile giddon daroti gee

hayssan qasseka gitta keehi lo7iza pooqe keeththay dees garsera banke keeththatho giidi lo7iza lo7iza mastoteti eqqidi diza wulaykka dees ha keeththeza kareni cililo lo7iza maatati de7izayssa bessees

hayssan qasseka pooqe gitta pooqey gede salfetidi garsira di7izayssanne pude baggara qasse hara pooqey dizayssa qas he keeththes ooththeti wurontayssa bessees

hayssan qasseka dalga kifile karen daro asati eqqidinne giddoza gordidinne ha xeellizayssa anne izeti maaran eqqidayssa bessees

hayssani qasseka keehi lo7iza wolqama pooqe keeththay dees ha keeththezikka wulay karetha qalamentiyettida laamera wulan gordettidi deizayssanne ha keeththezi oge bolla de7izayssa bessees

Issi adusa addezi ha simidi oge bolla eqidi nuna xelles. Ha adusa addezi waraqata oykidi eqqidinne qofa lamishe dishin guye bagara qase lo'iza mithati de'etes.

Hayssan qasse saledda bolla issi astamarey eqqidinne tamarsizayssa besses ha saleddaza bollaka daro xuufey xafetidi kuumidi deizayssa qonccen besses.

Hayis qaseka oge laniqera xurati ekiza karethi ma'idinee adey duge adhi bidayisanee iza guyera gede asi bizayisa beses

Hayssan qasseka tamaareti buzon buzon be sinththe waraqata woththidi xiinatizayssa bessazika maxafe keeththa masatidi bettizaysa bessees .

hayssani qasse addedayssi issi oyde bolla uttides addeza sinthen gade bolla aykko misiley deizayssa woykko dorse masatiza si'iley dees iza sinthenka xuufey xa

hayssan qassekka bicca woykko galal'oo masatizanne kareththa gurde may'ida maca nayti kifile giddon daro soon uttidda ha cora maca naytikka bees buzon buzon kompitere oykkidinne xam'izayssa bessees

Hayssa nii daro asati suuqe masatizayssa garsen shiiqidi uttida ha asata matan daro korojotinne daro dabtareti kumidi deettes izetikka eqqiday janxila masatiza miisha garsen salfetidi deettes

Hayssa nu beyishin ba waraqata dichchanas giidinne tamari ongida asatappe issi nozi woyto ekkidinne wanca woyto ekkidinne ha bessishinne nam'u macati bandiran iza yuusin.

Hayssa nu beyishin qasseka yelagati ha xeelidinne baggalaytha gizayssa ingilizetho doonan xaafi be lanqera laxafidinne ha nuna simmidi xeellizayssa.

Hayssan qasseka issi keeththey dees. ha keeththeza garse daro qorqoroti deettes. meqeretida qorqorotikka deettes. xuufe iza bolla xaafetti dizaykka dees. pude baggara qasse gita pooqeykka dizayssa besses.

Issi keeththa giddon arsa bollara arsa qasse arsa garsera arsay gidason ichidinne uttidinne macanayti deizayssanne izatappe bollarakka hara hiithey deizayssa besse.

Hayssan qasse keehi gitta pude daro daraja ooththetti bida pooqe bessees ha pooqeza garsera qasseka aadhdhi aadhdhidi hayssa giraare geetettiza miiththi eqqidayssanne lo'o maatati de'izayssa

Hayssan qasseka ba timirte tamari ongidinne gede nam,antho digiri malata bessiza woga may,o may,dinne asati dendi eqqidinne galatizayssanne anjo wode bessizayssa.

hayssan yelaga nayti woykko tamareti ba korojo bayidinne eqqidi dizayssanne ha yizayssa qasse baggati pude baggara aadhdhidi gaden uttidayssa bessees

Qoodan daro asati issi issi asi buzon ba sinthen komputere woththidinne tobishe diza issanne dumma dumma mishata komputeren marajata shiishshishe diza issa qasse hinkoyta dees.

Haysan qaseka dalga oge dees ha dalga ogezas gidora bajaje getetizara hezu toho camiya gede bawus ha bagara qase ushacha bagara tirafike issi makina esidi hasa'sishe dees.

Hayssan qasseka dalga ogey buro osetiza dees. Ha ogezani oshacha bagara pude simi eqida nam'u poliseynne gashe naara eqida eqida issi inda beetawus.

Haysan kaseka keehi dalga ogera kaame gede simidi gita gita kaame gede simidi bizaysane asati eqi xeelizaysane pitizaysa beses.

hayssani qasseka oge lanqey dees ha oge lanqe zara zaray dishin zaraza giddora gita tubbo asati baaxetidi gelsizayssanne heen izati waaxizayssa bessees

hayssan qasseka adda dalga bessa bessees ha dalga bessa zara ogey giddora lo7iza ogey dees dugeranne pudera qasseka dalga katamay deizayssa bessees

Hayssanta ceellishin ooratha ogey ooththettizayssa masatidi beettes ha ooratha ogezikka gita kaamen woykko doyzore geetettizayssan ooththettishe ha doyzorezi hara makina bolla biitta caanizayssa bessees.

issi dalga kase ooththetonta kase toho ogeshin ha7i kaamey laagettana mala kaames giigiza ogey ooththetishe dizayssanne asati issifetethan kezidinne ooththishe dizayssa bessees

Hayisan ta be'ashe dizayis issi mishe bollara dexi ekizays de'es iza garisan qaseka pestale mishayn ashagetidi deiza mishay garisara besera xawula bolla deizaysa beses

Issi haaththey iizara adhdhiza biiratta masatizayssi kehippe giittay issi bessan ichchidi deiizayssanne izzi ichchidayssi aykkoy garssera giinbbetida bolla giddidayssa besses.

Hayissan qase issi Gita keththeyi duge bagara woyikko hadirsa bagara kexetida wurida keththeyi de'ees.ha keththezzi kexxetid wurin pude bagara qasekka haththetho elli ekizayiss .

hayssan gita gita asati bamba ooratha bamba medhidinne ha ooratha bambazapfe keziza haaththezi lo'izeeninne mal'ize gizayssa uyidinne be'ishenne ufayette'ishe dizays

issi attuma naay arbamince haaththe gizayssa hayllande belagqera oshachcha baggara essidi maahe may7o may7idi dunguza aaththidinne eqqides

Hayssan qasseka nam'u armay issi saleda bolla laxafetidi woykko laxafetidi uttides iza bollaa qasseka kililenne federaale eqota mangisteyssa gidonta eqoy ooththonta mala giidinne bessees.

hayssan issi dalga gibbe giddon yuushozan dumma dummason aadhdhi aadhdhi keexxeti de7izason ha gelidinne asati eqqida asata sinthen qasseka tubboy xaaxettidi de7izayssa bessees

hayssan qasseka haaththe beyidinne haaththaza yiidi doydinne attumatinne macati haaththaza giddon meecetizayssanne ha nuna izati xeellizayssa bessees

attizi mafinhayssan ta xeellishin shubo malay tubboy pude salo haaththe xongizayssi dees qasse asazikka daro asazi eqqidayssi pude salo xeellizayssa bessees

hayssan nu beyishin oorathi oosetti kezida bambay dees iza giddofekka haaththay qoletishin ha haaththeza oshacha baggaranne hadirsa baggara nam7u attuma nayti eqqidi duuqizayssanne aaway xeela

Hayssan qasseka pode baggarae muuzey dees mithikka dees melida mithikka qaye mithi dees garsen oge masati ekkizayssazi kumeth urqatidinne mototidi dizayssa bessees.

hayssan oge lanqe masatiza gade daro mithati dolonta bessa bessidinne giddora haroy ooththetidinne woykko zaray oothettidinne shuchchan de7izayssa bessa

Hayssa nii issi macana daara oorath ooththetti kezida lo7iza bombafe haaththe duuqizayssanne he macasiya ha simmada nuna xeellizayssa bessees.